Vana vechikora vadoodori vanopfekedzwa zvigxoko zvavanokona kutamba vari mwezviri veikone kudetserwa ndianambuya vanovafundisa kuti vakure vakangwarira veikona kutamba nevamweni.

Vana vadodori vechikora ,vanoende kuchikora vari vadodori vemene, vanokone koofundire kutamba nekukone kugarisana neshamwari dzavo nekubhuirwe nyaya ngevanovadzidzisa veiaerengera.

Vana vadodori vanokone kufundiswa kuchikora kukone kuyaiya, kukone kutamba, kukone kugara nevamweni zvakanaka. Zvinoite kuti vakure ndxondo dzavo dzakangwarira yaambo.

Kufunda kwevana vadodori kuzvikora kwavanenge veifundiswa ndiana mbuya nana sekuru vanofundisa ana adodori kutamba, kuemba nekukone kubhuya ngano vaitamba nevamweni ana.

Vana vechikora chevadori dori vanofunda ngekuite zvingoma, nekutamba, nekukone kutamba nevamweni vavo ,beyibuyirwe zvingano nekuimba zvingoma ndiana mbuya vanova dzidzisa.

Ana adori dori mwaanofundira anosise kuti awone zvihlayo zvinenge zvine maara anovavaraidza pakutamba kwavo, nezvimweni zvimidhori nezvekutambisa kuti vawane kubatwa ndxondo dzavo.

Vana vechikora vanenge weifunda weifundiswa wari wadodori kuchikora vanosise kupuwa zvekutambisa munguva dzese kufunda kwawo kwekunge weitamba neshamwari dzawo nevanowadzidzisa.

Vana vadodori vanofunda kuchikora vanokone kufunda ngemupauko wakasiyana -siyana, veifundiswa ngeadzidzisi avo kukone kutamba, kukone kuyaeya, kukone kubhuye nyaya, nekuteerere kungano kwemene.

Kufunda kweana adodori kuchikora anokone kufunda ngekufundiswa ndiana mbuya nana sekuru vavo vavanenge veitamba navo kuchikora kuti vakonge kuite ngano kutamba nevamweni nekukone kupurutana.

Vana vadodori kufunda kwavo vanofunda ngenjira yekukone kutamba nevadzidzisi vavo vanenge veivafundisa vekunyora nekuerenga kutamba nevamweni veione mipikicha.

Chikora chevana vadodori, kunofundiwe kuti vana vakone kugarisana nevamweni zvakanaka ,kupurutana ,kuyaeya, kukonene kunyora nekuerenga. Zvinokone kuzovadetsera muramangwana rawo.

Vana vechikora vanosise kufundire mundau dzavanenge veikwana kuenderana mumhatso dzavano fundira, munenge mune zvihlayo zvekuti vakone kugara nepekuti vanyorere paka hlamburuka pevano kona kufunda zvidzidzo zvavo zvakanaka.

Kufunda kwevana vechikora vanosise kufunda ntaraunda dzevanokona kuone zvimweni zvinenge zvakaiswe mumadziro zvekuti vakone kufunda ndizvo veikona kuerenga nekuvhurike ndxondo dzawo.

Ndau dzekufundira dzevana vadodori dzinosisa kunge dziri ndau dzakahlamburika yambo kuti vana vakone kutamba pakasundirika vachiita mutambo umweni unofura ndxondo dzavo kuti vafunde zvakanaka.

Vana vechikora chevana vadodori vanokone kufundira kuerenga ngekunyora kubudikidzwa ngezvinenge zvakanamirwa kumadziro zvakanyorwa ngevadzidzisi vavo zvinokona kuvabetsera zuva ngezuva .

Ndau dzekufundira dzeana adodori dzinosise kunge dzisina zviro zvinokone kuvakuwadza nguwa yavanenge veitambira pachikora veifunda veitamba neshamwari dzavo kuti nxondo dzavo dzivhurike.

Vana vechikora chevadodori vakone kufunda pachikora pavo veikona kupuwa basa rimweni rekuti vaende kumhatso vakone kudetserwa ngevabereki avo.

Ndaraunda dzechikora dzinosisa kunge dziine mwekuti muine mwekuti vana vafundire mwakanaka, mwakachena musina zvinokone kuvakuwadza kuti vakone kufunda zvakajeka ngondo dzawo dzeivhurika munharaunda dzawo.

Ndau dzechikora dzevana adodori indau dzinosisa kunge dzinge dzakahlamburuka yamho izvo zvinokone kufundisa ana adodori achitori adoko kukona kungwarirwa kwentaraunda dzavo.

Vana vechikora vanosise kuti mwana veshe mudodori. Ange eioneke ari pachikora eikone kufundiswe kukone kuverenga. Achiri mudodori kuti zvizokone kumubetsera ramangwana rake.

Vana vadoko vanofunda kuchikora ngekuone zvinenge zveitwa ngevadzidzisi vawo ingadei ngezvifundo zvinenge zveinamirwa kumadziro kwevanenge veifunda kuyaiya kuerenga nekunyora.

Ndau dzechikora dzinofundire ana adodori dzinosise kunge dziri pasinde ne ntaraunda dzawo dzevanogana kuti vana vasahamba nguwa yakareba maningi kuti vaone kugume kuchikora.

Kuwaniswa kwemvura yakachena muzvikora zvevana vadoodori kwakakosha yampho ngekuti vana vanode mvura yekuti vageze nyara dzawo vabve kuchimbuzi nekuti asati arya.

Vana vechikora ikora kuti vafunde zvakanaka vanosise kupuwa chokurya chinodziya nguwa dzavanenge vari kuchikora kuti vakone kuramba veiyaiya nekupurutana zvinobhuiwe kuchikora.

Vana vadodori, vanokone kufunda ngekuwone mipikicha, imweni inenge iri muzvikora zvavo, inokone kuvadetsera pakupurutana, kuyayiya, kuterera, kunyora nekuyerenga zvimweni zvefundo dzavo.

Vana vechikora chevadiko vanositsa kuenda kuchikora kwavanokona kuenda kodhibana nevamweni vavo vaifunda veshe pandaraunda yakasundurika zvekuti vanokone kutamba nguwa dzeshe.

Kufunda kweana echikora adodori kunosise kufunde kwaanenge akakonyerwa kuti pasaite antu anouya achiba vana varipachikora vasinga zikanwi kuti ndovabereki vavo here.

Kufunda kwevana vechikora vadodori, vanosise kufunda veikone kuona zviro zvavanenge veifundiswa zvakhona, kakurutu vadzidzisi vavo vanofanire kuite kuti vakone kubata zviro zvevanovafundisa.

Kufunda kweana echikora, anosise kuti pandau imweni yevanenge vambopedza zvidzidzo zvavo, vanokone kupiwa chekurya chinodziya kuti vaone kuona simba rekuramba veiyaiya nekutamba.

Michina yechizvino-zvino inokona kudetsera vana kuti pazvifundo zvavo kuti vakone kuverenga kwemene nekunyora amweni magama echiyungu angadei ari mumutauro mwavo.

Vana vechikora vadodori vanofunda kuchikora kwavo kwavanofundira kuyaiya nekukone kunyora nekukone kuerenga. Kubudikidza ngezvimweni zvavanoisirwa nevadzidzisi vavo kumadziro.

Vana vechikora vanokona kufundiswa mishando yavanoda kuzoita ingangodei imweni Yevantu Amweni ana mazvikokota anokona kudaidzwa kuti vakone kubhuira ana echikora nemishando yavanoda kuzoita.

Vana vechikora chepadera nechepadera dera chakona vakukone kupuwe mishando yekubata ngenyara dzawo veidetserwa ngemakurukota vanoziya ngezvemushando iyona yavanenge vechiita.

Vana vechikora chepadera, nechepaderadera, vanokone kufundiswa mishando yekubata ngenyara dzawo kuti vakone kuzoita mishando yonayo veidetsera kuneremangwana ravo kuti rijeke.

Vana vechikora chepadera neve padera-dera, vanosisira kufunda veikona kubata zviro zvakona zvevanoshandisa. Kuti vakone kuzviziya kushanda nemidziyo yavanoda kuzoshanda nayo.

Vana vechikora vaakukone kudetserwa kuite mishando yenyara dzavo. Vanokone kutopuwa michina yakhona inokone kuva detsera kuti vazoshanda mabasa enyara.

Vana vechikora vanokone kufundiswe mishando imweni yakadai ngekubika. Zvinoita kuti azokura zviyana anokone kutenge vobikira vantu mumahotera veitopuve mari.

Vana vechikora vakukone kufundiswa mabasa avanode kuzoita vakura zvakadai nekugadzirwa kwemovha anokone kudzidziswa veidetserwa ndiana mazvikokota vanokone kugadzira kwadzo.

Vana vechikora chepadera nechepadera-dera vakukone kufundire mushando yavanenge veide kuzoita nekubata ngenyara dzavo. Veikone kupuva zvidhloko zvekuzvidzivirira kuti vasakuvara panguva yemishando.

Vana vechikora chepadera nechepadera-dera, vaakukone kufunda veibata ngenyara dzavo, veifundiswa ndianamazvikokota kugadzirwa kwezvimweni zvimichina zvinokona kudetsera ,mundaramo dzemuntu dzezuwa ngezuwa.

Vana vechikora chepadera nechepadera dera vakugone kufundiswe kugone kubata nenyara dzavo veidetserwa ndaana mazvikokota vagone kuziva mishando iyoyo kuti vagone kufunda mishando yavanozoita paderapo.

Kufunda kwevana vechikora zvepadera kunosisa kunge veifunda pandau dzakahlamburuka dzinenge dzakanongerwa marara dzeitsvairwa zvakanaka kuti vana vazoonawo kuteedzawo zvona zvavanokona.

Ndau dzechikora dzinofundira ana echikora dzinosise kunge dziri ndau dzakahlamburuka yaampho dzinoite kuvhura ndxondo dzevana kuti vakone kuziye kuti ntharaunda inoda kungwarirwa yakachena nguwa dzeshe.

Vana vechikora vanokona kukokorodzwa pamazuwa amweni kuti vabhuyirwe ngezveutano hwawo zvinokona kuvadetsera kuti vakure vane utano vazove neramangwana rakajeka.

Vana vechikora, vanopuwe mabhuku amweni, ekuti avadetsere pazvidzidzo zvawo, zvingadai ngesvomho. Kuitira kuti vakone kufundira, veikone kudetserwa ngeadzidzisi awo kuvhure ngqondo dzavo.

Fundo yevana vechikora inode kuti vafundiswe nevadzidzisi vakafundira basa rakona uye vanokone kubata ndxondo dzeana adoko kuti dzione kujeka.

Vana vechikora chepadera vanokone kuunganidzirwa pamwepo Kuti vabhuirwe ngendaa yemitemo inodiva kuti itedzwe pachikora ipona. Kuti mwana veshe akone kungwaririke zvakanaka.

Vana vechikora vanosise kufunda mundau dzekuti vanenge vaine zvihlayo zvavo zvekugara nepekunyorera pakavakwanira zveienderana neuwandu hwevantu vari pachikora.

Ndau dzechikora dzinosise kunge dzakabaa akiwa dzeikone kungwarirwa zvakabaati mhoryo kwemene kuti vana vakone kufundira pantaraunda yavanenge vakasunturika kufunda zvidzidzo zvawo.

Vana vechikora vanokone kudetsereka ngekufunda svomhu kuchikora zvinoita kuti ndxondo dzavo dzibeurike apo pavenenge veifundisana vemene nevamweni vavo zvinoita kuti remangwana ravo rijeke.

Vana ve chikora vechi zvino zvino zvakuba vaitire nyore nekuti zvikora zvakubai kuswe muberere zvasiyana nekudhaya kuyani kwekuti vantu vaibai hamba muhambo kuenda ku chikora.

Ndau dzinofundire ana echikora dzinosise kunge dziine zvikwanisiro zvekuti vana vanokone kupinda mumbatso dzekufundira dzevanokwana kuti vasafundire pashi pemuti.

Vana vechikora chepadera vanofunda kakurutu yaampo veifundiswa ngevadzidziso vavo pavanofunda veikone kudetserana nevamweni vawo kutsanangurirwa zvinenge zveidikanwa kuti zvizoitwa apapo.

Vana vechikora vanosise kuwaniswe zvihlayo zvekuti vagare, nepekuti vanyorere muzvikora mwavo, veifunda dzidzo yakasiyana-siyana, inoita kuti vabeuke ndxondo dzavo.

Kufunda kweana echikora epadera anosise kuunganidzwa nguwa ngenguwa eibhiirwe ngendaya yezvekukosha kweutano hwavo nekukona kuteedzere mitemo nekukoshese nharaunda dzawo.

Zvikora zvinofundira ana zvinosise kunge zvine nakamura ekufundira mwakawanda ekuti vana vakone kufunda zvidzidzo zvavo zvakasiyana siyana zvavanenge veidetserwa kuvadzidzisawo.

Vana vezvikora zvepadera vanokone kuitewo mitambo yakasiyana siyana yavanenge veiita pakupera kwegore kuti vakone kuite tsvakurudzo nekukonewo kutamba mitambo imweni.

Kufunda kwevana vechikora chepadera vanosise kunge vaine ndau dzavanokona kuerengera mabhuku, veikona kuwana ruzivo mumabhuku akanyorwa ngezvezvidzidzo zvawo.

Vana vechikora chepadera vanokone mitambo yakasiyana siyana inokone kovadetsera kuvhura ndxondo dzavo veikona kukwikwidzana nezvikora zvikweni.

Zvimweni zvezvifundo zvevana vekuchikora zvepadera zvinokone kuvadetsera kuti vazoite mishando imweni vakura inokone kuzovadetsera mundaramo dzavo.

Vana vechikora chepadera nguva ngenguva kunyanya ndombi. Vanosise kuti vabhuirwe maringe nezveutano nekukura kwavo. Kuramba veicherechedzwa kuti vakone kuzvingwarira nguva dzeshe.

Vana vechikora vane nguwa dzavanokona kukokorodzwa pamwepo veikone kubhuirwe zvinenge zveide kuitwe pazvikora kana kuashira amweni aenzi anokone kuabhuira ngezvutano hwavo.

Vana vechikora kufunda kwawo vanoda kufundiswa zvidzidzo vakone kuziva kuti vachabata kudini vangazoita mishando it veida kudetserwa ngevadzidzisi vavo

Ndau dzezvikora zvepadera-dera, dzakukona kudetsera vantu, ngezvifundo zvakasiyana-siyana, zvimweni nezvikora zvepadera-dera izvi zvinenge zviri zvemajeche.

Vana vechikora chepadera dera vakukone kuite tsvakurudzo dzavo veyishandisa michina yechizvinozvino pavanenge vechiite zvidzidzo zvavo zvakutovabetsera kuti vawane ruzivo.

Kufunda kwechikora chepadera dera vana vanofundira mishando yavanenge veida kuzoita imweni yemishina inokona kunge iriko pachikora chepadera dera.

Kufinda kwechikora kwemazuwa anaa kwezvikora zvepadera-dera zvevana vakukone kufundire mishando yevanoda kuzoita, vakushanda kakurutu nemichina yechizvino-zvino kuti vakone kuona zvirikuitikawo kunyika dzimweni.

Ndau dzechikora dzepadera-dera dzinosise kunge dzakabaakwa yaambo zvinomwise mvura. Nechikone kungwarirwa dziri ndau dzinonga dzakachena. Kuitira kuti vana vazoziye kuti veipedzavo chikora vanosise kushandire muntaraunda dzakachena.

Vana vechikora vanosise kuti vapuwe ndau dzekuti vakone kugara veiyende kooite zvidzidzo zvavo zvepayunivhesiti kuti vakone kudetserana ntaraunda dzavanonge veigara.

Ndau dzechikora dzinofundire vana vechikora chepadera ,vanosise kunge vaine michina yechizvino-zvino inokone kuvadetsera pavanenge veiite zvifundo zvavo.

Ndau dzechikora chepadera dera kunodhibana majaha nendombi madzimai nemadhodha amweni anenge eiite zvidzidzo zvakasiyana siyana zvinenge zveishandise michina yechizvino zvino.

Vana vechikora vepa dera dera vakukone kufundiswa nekunasirwa kwezvimweni zviro zvino detsera mu ma ntaraunda akateshera eku kone kubhuya mushandisirwo wazvo.

Vana vechikora vepadera dera vakukona kupuwa mishina imweni yavanokona kushanda nayo veita tsvakurudzo dzinoenderana nezvidzidzo zvavanenge veifunda pachikora chepadera dera.

Vana vechikora chepadera-dera, vaakukone kushandisa michina yechizvino-zvino ,pavanenge veiite tsvakurudzo dzavo, kana kunyorwa zvimweni zvavanoda kuendesa kuvafundisi vavo.

Kufunda kwechikora kwevana vepadera kunokone. Kutodaidzavo vamweni vaenzi vanouya veiona kufunda kunenge kweiita vana vezvikora zvepadera-dera.

Kufunda kwevana vechikora vepadera dera kunokone kutora mupauko wekuti vanokuziyiswa nekuhambirwa nevamweni vanoitawo mishando yakasiyana siyana.

Ndau dzinofundire ana dzepadera dera dzinosise kunge dziri ndau dzakabaakura yaampo ngekuti ana anenge oita mabasa enyara akasiyana siyana eidetserwa ngeanenge eivafundisa.

Vana ve chikora chepa dera dera ngenda yekuti zvikora izvi zvinenge zviri mu madhorobha makuru ekuti vana vanobva kumatii marungumunya enyika kuretu anosisa kupuwa pekugara pakanaka veyi ite zvifundo zvavo.

Vana vanofunda kuchikora chepadera-dera vanokone kufunda veikone kufundiswa ndianamazvikokota vezvedzidzo. Vechishandisa michina yechizvino-zvino pavanenge veivadetsera pazvidzidzo zvavo.

Vana vechikora chepadera vanosise kunge vaine ndau dzekukone kuenda kuti vakone kuerenga mabhuku vechiite tsvakurudzo dzavo dzezvimweni zvinokona kuvadetsera muzvidzidzo zvavo.

Vana vechikora chepadera-dera hakunei nekuti kunoenda ana adori-dori. Vamweni antu vakuru majaha nendombi anamai nanababa anenge echide kuite tsvakurudzo dzavo nekuvedzere fundo yavo.

Ndau dzinofundira ana echikora chepadera kunosisa kunge kwakakura kuti vana vaone pekugara veienda koita zvifundo zvawo nekuti vanenge veibva kure nemakanyi awo.